issi aahonne denba gidiza keeththa gaattan paydon dalga gidiza asati deettes izatappe nam7u indoti ciishsha duuttishe dizayssa misatishe issi indaqa booththa woykko kare biitasa gidishe issi indaqaseka toophe asakko

paydon keehippe dalga gidiza asati issipeteta eqqida sohon deettes iza ta gaattan qasseka indotikka addetikka dishe izati mule qasseka paydon keehippe dalga woykko darokko

misile bollani dumma dumma dursa woykko qaaxo qaaxishe diza nam7u asati deettes izatappe issoy adde giddishe issina qa indokko izata yuushon paydon dalga gidiza asati issi petettan eqqidi xeellishe deetteskko

Keexxettidi ongetida kawo keetti be ashe dayss izikka qasseka ayfen xeellishe keehippe lo7idayssanne injekko iza yuushon qasseka dumma dumma zaafetikka toketi uttidayssi gitanne wolqama gidiza dereykka qasse beetteskko.

Paydon kehippe dalga gidiza asati issi petettan uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona izata gaattan qasseka dere woga qoncisiza afalakka maa'idayssati dishe issi addey booththi woykko kare biitta asa gi dishe muleykkaqa adde xalalakko.

paydon ke hippe dalga gediza asati issipetettan dere woga qoncisiza afala maay7idi issipetettan uttidi tobo ezgishenne woykko xeellishe dizayssa misato sona izata gaattanqa indotikka addetikka beettisheni de7o sonakko

Paydonke hippe dalga gidiza asati issi petettan eqqidi tobe tobishe dizayssa misatosona izati diza sohonqa iri bukkishe dizayssakka misatishe dumma dumma asa nay diza keeththinne dumma dumma zaafen eta yuushon dizayssikka betteskko.

paydon dalga gedizasati issi petethan katama geeshshatetha naago bolla dizayssa misatosona iza ti ka mu lera qasseka dumma dumma oosomisha banta kushen oyqqidi oge giigissishe dizayssa misatosona izata yuushan dumma dumma zaafekka toketi uttidayssibetteskko

paydon keehippe dalga gidiza asati issi petethan eqqida izata gaattan qasseka addeti indotinne gashshe nayti beettishe deettes izatikka muleqa issi aahonne denba keeththa gaattan woykko sohon diza issa misatosona

Ayfen xeellishe keehippe lo7iza soho be ashe deays iza gaattan qasseka dumma dumma shuchinne dumma dumma zaafey lo7idayssi dishe topphe baynderekka qasseka dhoqu gidi kaqeti uttida woykko eqqi uttidayssa be ashe deays.

Dere woga qoncisiza afalamayidi issi pete taani ciishsha ciggishe diza paydon keehippe dalga gidiza asati beettishe deettes iza ta yuushon qasseka dumma dumma zaafe toketi uttidayssikka beettishe dumma dumma asa keethtikka beettishen deeskko.

paydon qa keehippe dalga gidiza indoti uttidi gashshe nayta katta mizishe diza yssa misatosona iza tikka qa keehippe paydon dalga gidishe muletikka qasseka gashshe nayta idim7i dim7idi utti uttido sonakko

ayfen xeelli sheqa keehippe inje gidiza sohoni gitanne wolqama gidiza nam7u gita keeththi be ashe days iza yuushon qasseka dumma dumma misiletikka de ishe dumma dumma zaafeykka qa tokettidayssata be ashen qasseka deayskko

kawo keeththa gaattan paydon keehippe dalga gidiza asati issi patethan dizayssata be'ashe days izata gaattan qasseka indotikka addetikka dishe izati diza sohoy qa keehippe inje gidizayssa issipatettan eqqidayssata be'ashe dayskko

Payiddon dalgga giddiza asati issippetetan uttidi toobe toobishe dizza masatosona izeta gathan qaseka gitattiza asati woyiko amanno kalethiza asati de'ishe issi addey ha xellidi eziggo bollanne hasayo bollan diiza misattes.

Tobe tobishshe dizza dalgga asati dizza asati bettes iza sinthanikka issi adde tobbe ezigesheninne zaro imishshen dizayissa misaththes iza adde ba ayippe bolla maraxinne woththidi ha xelishshen dizayissa milaththeskko.

Aahonne dembba keeththa gaththan paydon keehippe dalgga gidiza asathi issippetheththan uththidi thobbe thobbishe dizayssa misathoosona; izanththi diza keeththikka keehippe aahonne dembba gidizayssa gidishee ayfen xeellishen keehippe lo7okkoo.

Paydon dalgga gidiza indoti issipetettan dere woga qoncisiza afala maayidi uttidi ha xeellishe dizayssa misatosona izatikka qa aaho keeththa gaattan tobbe toobishe dizayssa misatosonnakko

Paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan tobe tobishe dizayssa misato sona iza ta sintan qasseka topphe bayndirikka dishe izati diza keeththiqa githanne aaho gidizayssa be ashshen qasseka de'ayssikko.

Ayifenni xeelishinn kehippe injje gidizza gitanne Wolqamma gidiza hatti ichchi uttidayissanne izza gatani diza issi dereyi be'ashshe dayiss.izza ushshonni qasekka dumma dumma zaafeyi toketi uttidayissa worikka betishshe desikko.

Dere woga qoncisiza affala mayidi issippetethan dere woga giliza keththa gatha geliza oydu assthi dethess. Izzathappekka issina Indo gidishin hezzathi adekko izzatha yushawan dumma dumma kathas goa' imida uththathi bethess.

Dere woga qoncisiza afala mayidi,dere woga qoncisiza keetha sinthan diza Payson oydu gidiza asati de'etes. Izeta giddin heedzati added gidishin issina qas indoko. Izeta yuushonka qas dumma dumma miththa puuteti toketishe deetees.

wora medossa gidizayssappe issoy hayilashokko izi ha haylaashoy qasseka haaththa gaaththan dizayssa ade'oy iza gaatha gidishe gaxan nam'u hayilasjshoti bayinta duuna doyid zin'i uttidayssata woykko ichi uttidayssata be'ashshe dayissikko

issi inda ba kushen mitera diza issi gita waraqata oyqqada ha xeellashe de7awus izi yuushon qasseka keehippe dalganne aaho gidiza sohon dumma dummazafe toketi utteda issikka beettishe gitanne wolqama gidiza dereykka beettees

dere woga qoncisiza apala maayidi dumma dumma dere woga beso bolla diza paydonqa keehippe dalga gidiza gashshe nayta be ashe days izata gaattan qasseka indotikkadetikka dishe keexettido ongetida keethtinne dumma dumma zaafe izata yuushon dees.

paydon dalga gidiza asati issipetethan dere woga qoncisiza afala maayidi ha xeellishe eqqida izata sintanqa goggishe diza haaththikka beettishe dumma dumma zaafey izata yuushon dizayssaka be'ashen qasse de'ayssikko

Paydon dalga gidiza asati issi petethan eqqidi ha xeellishe dizayssa misatosona issi medhe diza afa lakama yiida izata yuufonqa dumma dumma zaafey tokethi uttidayssa de ishe gitanne wolqama gidiza haathtikka eta gaattan qasseka ich uttidayssabe ashe dayssa.

misile bollan dere woga qoncisiza afala maayidi issipetethan hemeti bolla diza heedzdzu indoti deettes. iza ta yuushon asi diza keettinne dumma dumma zaafe toketutidayssati beettishen qasseka de'eessikko.

paydon ichashu addeti issi medhay diza apala maaydi ha xeelide eqqidayssa be ashe dayssa iza ta yuushon dumma dumma zaafaynne iza ta sohon qasseka gitanne wolqame gidiza haatti woykko abbi ichiuutidayssa be ashe deays

dere woga qoncisiza afala beettishe de'es ha dere woga qoncisiza afala gaaththan dumma dumma woga qoncisiza afalatinne dumma dumma qopheti qasseka deishe izati mule issi petettan issi keetha gaattan de7osonakko

aahonne denbagi diza sohoni issi keetti beettees iza yuushon qasseka hara keexxettidi wurida asa nay7i diza keettibeettishe dumma dumma zaafekka toketi uttida issi qasseka issi petetan beettees gashe naykka iza gaattande oosonakko

dere woga qoncisiza afalamayidi issi petettan diza paydon dalga asata be ashshe deess izati diza sohoy qasseka keehippe aahonne denba gidishe ayfen xeellishe keehippe lo7ida soho gidisheekko

Misile bollan oyddu asati beettosona izatappeka nam'ati indo giddishe nam'ati qa addekko issi melay diza afalamayidi issi medhay diza afalamayidi ha xeellishe eqqida nam'u gashe naythikka deettes iza ta yuushon dumma dumma zaafey beettes.

aypen xeellishe katama keeththa woykko katama soho misatida keehi inje gidiza soho be ashe days iza gaartan issi gashe makini haa yishinne issi addey qahe mettishe de7ees dumma dumma keethti iza yuushon dizayssideeskko

Dere woga qoncisiza apala mayidi issi petettan eqqida paydon oyddu yalaga naythabe ashe dayss izata gaattan qasseka nam7ati indo gidishe namati addekko izatikaqa dere woga afalama'idayssa gidishe izata yuushon dumma dumma zaafey beettes.

ayfen xeellishen keehippe aahonne dalga gidiza haathti ich uttidayssa beashe dayssikko iza yuushon qasseka issi gitanne wolqama gidiza derey beettishe des dere kaaranqa dumma dumma zaafe toketi uttidesko

paydon dalga gediza asati issi petettan eqqidi ha xeellishe deettes iza ta gaattan qasseka indotikka addetikka deishe issi petettan etikka tobe tobidayssa asata misatishe de7oosonakko

Misile bollani issi inda zal'e zal'ashe dizayssa misatous izakka ba kushen silke woykko mobayle geetettidayssa oyqada issi suuqe gaattan ba koydo ba ekkanaw yidayssa misatishe iza gaattanqa dumma dummabiikka betteskko.

2 adet issipetetan ooso otishe dizaysa misatosona, izet yushon qaseka hara mity betenaysa gidishe gitanne wolqama gidida derey betishe de'esko. Ize lanqen qas hol boketidayska betes.

Ziiretida haati ichi uttidayssanne issi sohora qaseka menti ki'idi gogishe diza soho be'ashe daysi iza hatheyka qa abay gidiba woykko gidibe aba geetetishe izika tophiya gaathan gitanne wolkama gidiza oosoko.

Issi adey oyshsha oychishinne oyshetida oyshas qa zaro imishe dizaysa misates.izza yushon qaseka dumma dumma poleti birata miththati eqi utidaysa gidishe izeta go7ay qasika po7o imoko.

Kexetidi unigida ahonne daliga kawo ketha beyashe dayisi izka qasse kehippe ahonne daligga gidishini iza gathani duma duma sohoni cugani duma duma iqi utidesiko

Aypen xeellishe keehippe aaho gidiza sohon keehi gita gidiza wolqama abbi ichuttida issi beettes iza lanqen qasseka dumma dumma gitanne wolqama gidiza worikka beettishe dumma dummazafe iza gaattan dees.

Misile bollani gashsha nayti issipetettani xaafo xaafishinne taafettidayssaqa nababo bolla dizayssa misatosona iza tikka qasseka issipetettan cugan uttidi iza xeellishe izata gaattan qasseka indotinne addethikka beettishe deettisko

Aaho oge beashe days haoge gaaththanqa hemettida asanne iza lanqen qasseka dumma dumma zaafey asa na'i diza keexettida keeththi ayfen xeelli sheqa keehippe injegidizayssanne ufayssa immidayssa beashe deayssikko.

nam7u makina giigisso bolla diza paydon qakke hippe dalga gidiza asati issi petettan oothtishe deettis izatikka aahonne demba gidiza keeththa gaaththani makina giigissishe dishe izata gaattanqa indoy beettenna adde xalalakko

Ahonne demba gidida keeththa gaatan payidon daro asati isipeteththan utidi xafo xafishshe deettes issi inda qase ba sunta odada xafishishe dettes izeta gidon adetikka indoti betosonakko

Paydon dalga gidiza adde asati issipetetan tobe tobishe dizaysa misatosonako izatika qaseka diza kethi kehipe ahonne demiba wolqama ketha gidishe issi medhay diza afala mayidi issipetetan uthidosonako.

Dere woga qoncisiza afala mayidi issipetetan woga utheta uthidi katha issipetetan mishe diza paydon dalga asati deetes izetika mule kasika indo gidishe issipetetan uthidako.

Cugan uttida paydon dalga gidiza yela gadde nayta be ashshedays iza tika sipetethan katha mishe dizayssa misato sonakko iza ta yuusholqa dumma dumma asi diza keeththinne dumma dumma zaafe toketi uttidayssi beettishe deeskko

misile bollani issi inda ba ayfen maanaxire wottada ba kushen qasseka taafo bi7ire oyqada teknoloji ooso gidizayssa komputere xeellashenne xaafashe dizayssa be ashe daysikko izakka qa yaa xeellashe dayawus

heedzdzu asati issi petetan wara qate koyishe dizayssa misatosona izata gaattan qasseka nam7ati indo gidishe issoy addekko izatikka qasseka gitanne wolqama gidiza kawo keeththe gaattan dizayssa misatishe deetteskko

Misile bollan issi inda bira paydashe de'os izakka qasseka keehipe dalga bira oyqada ha xeellashenne iza bira woykko miisha paydo bolla de7awusukko izi lanqenqa paydiza maashineykka beettees.

paydon dalga gidiza asati issi petethani asasi imo immishe dizayssa misatosona izatikka qasseka zayte hayllan deranne dhilley issi issi asayyo immishe dizayssa paydon dalga gidiza asata be ashe deysikko

Issi inda ha xeellayda utawutos izakka ba kushen qasseka keehippe dalga gidiza miisha paaydashenne izakka xeellashe de'awus izi lanqen qasseka issi maashinoy bira paaydizayssikka diyayssa misate sikko.

Payidoni kehipe daliga gididda assati assa na'a bolla qohoyi gakona mela kawo osanichoti issipe hemetishe detesi.izati issi mala mayo mayidi betta huphen qobbe wothidosona

Hezdu adeti issipetetan eqidaysa ta be'ashe daysko izata gatan qaseka issi adey kawo osancha woyko asa na'a qohoy gakishe agazo imizayssa gidishin izika issi medhay diza afala ma'idi ba huphen qobe wotidi eqides.

Paydon dalgga gidiza kawo keethan oothiza kawo oosanchati deetes izetikka issipetetan aaho keetha gaatan uttidi tobbe tobbishe dizayssa misatishe issi medhay diza afala ma'idayssatika eeta gaatan de'osona izeta gaatan qa indetikka deeteskko.

Gitane wolqama gidiza issi makini dexo makini betes izika asa nas qohoy gakiko agazo imidayssa gidishe iza yushon paydon dalga asatika betosona iza lanqiyan qa kexetidi ongetida gita kethika betishe de'eskko.

Nam'u dexxo makkini issippe dizayisa be'ayisi de'ayisi izettika qasekka asa na'i qohettiko haggazo immidaysata giddishe izeta sintan qa payiddon dalgga asati adde asati issipetetan eqqidayisa be'ashe de'ayiskko.

Misile bollan asa na qohoy gakishe go'a woykko aagazo iimmida dalgga asati issippeteththan dishe bettossonna izetta yuushshon dumma dumma keththinne dumma dumma zafey issipetetan bettishe qasekka de'esikko

Paydon keehippe dalga gidiza asati issi petetan eqqidi ha xeellishe deettes izatikka qasse muley issi medhe diza afala maayidi kawo kietti oosancha misatishe issi petettan eqqi uttido sonakko issipetetanqa keehi dalga.

issi medhay diza afala maayidi eqqida issi addey deees izikka kawo keethti oosancha misatishe ize yuushon qasseka dumma dumma zaafeykka toket uttidaysse deishe dumma dumma keexettidi wurida kawo keettikka bettishe deesikko

asa naa maata bonchisiza kawo keeththan oottiza oosanchatappe issi addey eqqides izikka qasseka oyshettida ooshesi zaaro immishe dizayssa misatishe izikka qasseka issi medhe diza afala maayidi ba huphen qophe wottideskko

misile bollani issi gita deexo gidiza makini eqqidayssa be ashe deys iza lanqenqa dumma dumma asatikka dishe iza yuufonqa gitanne wolqama gidiza keexettida ongetida kawo keethti be ashenqa deyayskko

Paydon dalgga gidiza asathi issipetheththan kawo ooso keeththa gaaththan dizayssa misathoosona; izathikka qasseka mule issi ooso xeellanas yidayssa misathishe izatha gaaththan inddothinne addethi gidiza asathikka de7oosona koo.

Issi gita keethti keexettidi ongetidayssa be ashe daysikko izikka qasseka kawo keethti misatishe iza yuushon qasseka dumma dumma toketi uttida zaafey gitanneqa adussa wolqama gidizayssa be ashe de7ayskko.

Keexettidi ongettida woykko keexettidi wurida gitanne wolqaama gidiza kawo keethi be'ashe de'ayskko iza sintan qasseka dumma dumma zaafey toketti uttidayssaka be'ashe de'ays izikka xeellishe keehippe injekko.

Ichashu asati misile bolla keexettidi ongetibenna keetta gaattan issi medhey diza afala maay7idi banta huphen qophe wottidi eqqidayssata be ashe dayskko izata gaattan qasseka oydati adde gidishen issinna indokko

Keexettidi wurida woykko ongettida gitanne wolqama gidiza kawo keethti be ashe dayss iza sintan qasseka asati eqqi uttidayssatikka de ishe dumma dumma zaafey toketi uttidassaka qasse be ashen deayssikko

keexettidi ongettida kawo keetti be ashe deays ha keethti gaatan qasseka dumma dumma zaafeti iza yuushon toketi uttedayssatikka beettishe keettikka qasseka gitanne wolqama gididayssa be ashen qasseka deayssikko

Heedzdzu addeti issi petettan eqqidi tobe tobishe diza issa misatosona izati dizo yuushoy muley keexetti dongettida kawo keethti misatishe izikka qasseka keehippe dalga iza yuushon qasseka dumma dumma zaafekka toketi uttida issi deeskko.

dere woga qoncisiza afala mayidi issi petethan ogen diza paydonqa keehippe dalga gidiza indoti beettosonna izata gaattan qasseka dumma dumma makinikka hemettishe deishe izata yuushon dumma dumma zaafenne keettikka beettees

keexettidi wurida kawo keethti be ashe days iza sintan qasseka dumma dumma toketida zaafekka dishe asikka hemettishe beettessikko izi keethti qasseka ayfen xeelishe keehippe inje gidiza soho misatishe de7e sikko

Keexettidi ongethida kawo keethti be ashshe days ha keethti bolla qasseka dumma dumma sohon dalga mastote beettishe dumma dummazaafey toketutidayssikka beettes asikka iza yuushon dizayssi beettishe deeskko iza be ashshe deyays qa.

gitanne wolqama gidiza kawo keethti keexettidi wuridayssa be7ashe deayssikko ha keethtika qa muley mastotera keexettidayssa gidishe dumma dumma zaafe iza sintan buro toketida pute beettishe de7eskko keethtikka qasseka kawo keethti misates

Misile bolan bola payatetha naago keetha gaatan bola payatetha naagishe diza nam'u adeti deethes ba bola naagisanas yida issi ade dishe mulere izeti qaseka heezu adetako.

Issi ket sinthan diza paydon qase keehippe dalga gidiza asati detes. iza sintan qas makiniyka dizaysa gidishe he keth qas dhale keth bayzaysa masates , iza sinthan qas dumma dumma zapey qas iza yushon dizaysa masatesko

Dere woga qoncisiza apala banta qodhen yegid paydon cora asati eqi uutidaysa ta be'ashe daysko, izeta gathan qaseka inditika adeti de'ishe izeta gathan qase kexetid ongetj utida kawo kethiyka desiko

Issi keeththan bolla payateththa othiza macassiya computer bolla xufe xafashshe dawus iza diza keththi kehi dalga gidishin izi sinththankka waraqatati de"ossona

Keexetidi ongettidda bolla payateththa nago keththi be'ashshe de'ayi ha keththa bolla qasekka dalgga mastottiy de'shshe iza gaththan cugan cugan eqidda payddon ke'ippe dalgga assattikka detees iza sintan gittanne wolqama zafey betees

Paydon keehippe dalga gidiza asati bolla paayatetha naago keeththan dizayssa misatishe izata gaattan qasseka indotinne addeti gita asati de'she izata gaattan qasseka bolla paayatetha naagiza asatikka beettishe deettesko.

oyddu addeti issi petethan issi sohon eqqidayssa be ashe deayssikko izatikka teknoloji ooso gidizayssa komputere oyqqida eqqi uttidayssa misatishe dumma dumma zaafey izata yuyfonqa beetti sheni de7eessikko

Bolla paayatetha naago keeththa gaathtan paydon qa keehippe dalga gidiza asati deettes izata gaattanqa hargidi ichidayssatikka de 'ishshe oyshsha oychishinne shiiqidi etana xeellishe diza asati paydon keehippe dalggakko

misile bollani oyddu addeti issipetethan kath woykko daabbu gidayssa issipetethan qanxishe dizayssa misato sonakko izatikka qasseka tobe tobida keeththa gaattan dizayssa misatishe dumma dumma aahonne demba keeththa gaattan doosona

Paydon dalga asati sipetettan eqqidi ha xeellishe dizayssa misatosona izata yuushon qasseka dumma dumma zaafey toketi uttidayssatikka beettishe dumma dumma qa bolla panatetha naagu keeththikka beettishe dees izata gaattan indotikka deetteskko

bolla payetetha naago keethti be'ashe de'ays ha keeththa gaattan dumma dumma giigettida alginne dumma dumma dhale wottida soofoykka beettishe de7eeskko izikka qa xeellishe keehippe geeshshinne aypen xeellanash lo7idayssakko

misile bollani bolla payatetha naago keeththan gashshe nayta bantageta idim7idi eqqida heedzdzu indoti beettosona izata yuushon qasseka keexetti dongetida keeththikka beettishe dumma dumma sohon asi uttidayssikka beettishe deskko

paydon dalga gidiza asati issi petethani banta kusheni komputere teknologi ooso gidizayssa ekishe dishe dumma dumma asatikka deettis izata yuushon qasseka hara asatikka keehipe beettontayssa gidishe izatikka dalgakko

Paydon dalga gidiza asati issi petettan uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona izata gaattan dalga addetide ishe issi indakka iza gaattan dawus dere woga qoncisiza afala bantha morgen wottidi ezge bolla doosonakko.

Heedzdzu addetinne issi inda paydon oyddo asati issi petettan bolla payatetha naago keettan dizayssa misato sona izatikka issi petettan tobe tobishe dizayssa misatishe baynta kushenqa waraqaten xaabi sheni de'o sonakko.

Bolla payatetha naago keeththa gaaththan dumma dummasohon diza algi beettes izan kaqa ichidasati dishe keeththa gaaththiqa keehippe geeshshanne iza gaaththan paydon dalga gidizan apule exishe beettishe desko.

Bolla payetetha naago keeththa gaaththan diza paydon qake hippe dalga asati eqqidi ha xeellishe dizayssa mis be ashshe daysskko iza diqaseka dumma dumma dhaley dizayssa matan eqqidi ha xeellishen de oosonakko.

paydon dalga gediza asati issi petethan aaho keeththa gaattan tobe tobishe dizayssa misatosonakko izatikka diza keethti keehippe aaho gidishe izata gaattan qasseka indotikka addetikka deettes issi addey tobe kaalatishe de7essikko

Khetsidda ongetidda kehippe gitta gidiza kawo ketti baashe dayis. Eza yushuwan qashqa duma duma zaafe toketti utidaysi dishin gitta wolqama gidiza derey eza guyyassara qa beethshe de'esko.

Missile bollan dumma dumma asati hemetishe de'tes iza yushshon qasseka giittanne wolqamma gidiza issi tamare keththay dizayssa masatesiko iza gaththan qasseka dumma dumma giitanne wolqama gidiza tokketida zafeti deosona.

Ayippen xellishin kehippe inje giddizanne xellanas qaseka uppayisida kehippe gittanne wolqqama keththi be'ashe dayisi ha keththa gaththan duma duma dholqqiza po'oyika de'ishe duma duma oyiddeyka gigetidayisi bettishe de'esiko.

Tamare kethi be'ashe dayis ha bolli qaseka duma duma xapoyi dizayisa gidishe iza gathan duma duma kethe dees iza gathan qaseka duma duma zaapey gittane woliqama gididayis toketi uttidaysa be'ashe dayisko

Paydon dalga gidiza ade asati issipetetan giya gidon dizaysata be'ashe daysko izeta yuushoni qaseka dalga gidiza asatika izeta xelishe dizaysi dishe dumma dumma keethinne dumma dumma zaafey desiko.

Paydon ussufun asati Issipetethan ahonne denba gidiza ketha gathan toketi utida pute xelishe detese izeta gathan qasekka issina indo gidishin atida ichachati mulekka adekko izeti diza sohon cugan cugan putey de'ese

keexxettidi wurida kawo keethti be ashe be'ayss ha keethti sintan qasseka dumma dumma zaafey toketi uttidayssatikka beettishe dumma dumma maatikka beetti sheni deesko keettikka qasseka keexettidi ongetides

Misile bollani issi deexxo makini biithippe haaththe bookkida kessidayssa be'ashe days. Iza yuushon qasseka paydon keehippe dalga gidiza asati beettosonakko. Izeta gaattan qa indotikka addetikke dishe izeta yuushon dumma dumma zaafeykka beettes.

makini he mettishe diza makina oge be ashe dayss iza oge lanqen qasseka dumma dummazafey toketi uttidayssatanne asa keetti iza yuushon dizayssa be ashen dayssikko izaka xeellishen qakke hippe injenne ayfen ufayssa immidayssakko

issi addey keethti keexxishe dees iza addey qasseka mismaare ba kushumo eqqi shoocishe dishe iza yuushon qasseka dumma dumma zaafeti keeththinne katasqa go7a immida badala geetettida puute toketi uttides

paydon keehippe dalga gidiza asati issipetettan eqqidi tobe tobishe dizayssa misato sona izati mule qasseka dere woga qoncisiza afala baynta morgen wottidi eqqidayssata misatosona izata yuushon dumma dumma keexettida ungettida keetti beettees

giigettida hoykko keexxettidi wurida oge be ashe de7ayssikko ha oge bolla hara mish aazikka beettontayssa gidishe ogey qasseka shuchchan giigettidi wuridayssa gidishe iri bukkishe orqi oyqqontandayssa go7ees

misile bollan aahonne demba gidiza gade woykko shooqi beettishe dees iza yuushonqa dumma dumma zaafekka toketi uttidayssa gidishe holla bookkidi iza lanqanqa eqqida issi yalaga addekka be ashe woykko xeella shende ayssikko

Aaho keeththa gaaththani paydon dalga gidiza asati issipetettan xeellishe deettes izati diza keethtikka qasseka woga qoncisiza keeththa misatishe paydon dalga gidiza adde xalali eqqidi xeellishen qasseka de7essikko.

paydon kehippe dalga gidiza mitati tokketi uttedayssa soho aaho denba be ashe days izikka qasseka haaththi biza oge lam7u sohon booketi uttedayssaka be ashe dise iza gaattanqa asa naybeyttennakko

Ayfen xeellanas keehippe inje gidiza sohonne keehippe qasseka pholqida soho be ashshedayss izikka aahonne denba keeththa gaatta gidishe medhan qasseka bootta gidiza oydeynne dharapheezi issi bolla dizayssa be ashshe dayskko.

Asa nay diza dumma dumma keethtinne iza keeththa yuushon qasseka dumma dumma gitanne wolqama gidiza zaafeti dishe iza yuushon qaseka gita gidiza dereykka beettishe deesikko iza gaattan qasseka asi dizay issoho.

keexxettidi ongetida woykko wurida kawo keeththi be ashshe days iza yuushon dumma dumma hara keeththikka dishe paydon qa keehippe dalga gidiza mastooteynne pengey beettishe dees asikka iza lanqen beettishen qasseka de7essikko

misile bollani he oyddu addeti eqqidi tobe tobishe dizayssa misatosona iza ta yuushon qasseka dumma dumma makininne dumma dummaqa deexo makinikka beettees dumma dumma zaafe thoke t huttidayssika iza ta yuushon beettishe deesikko

Kawo kittanni asa nata bonichchsiza oththo oththanichchata ereetes.izetappe qase issi adeyi tobe tobishe baa kushshenni mayikke oyikkidi hasayishshe dizayissa misatess.baa ayifennikka manaxxire wottidi haa xellishshe desikko.

Kexetidi ongetida kawo keethi beyashe daysi iza gathan qase asi betemaysa gidishe oydey xarapezera dizaysa milates hitanne wolqama gidiza mastotetika de'ishe duma duma po'otika iza gathan betosonako.

Missile bolan paydon kehipe dalga gidiza asati issipetetan banta ushacha kushe dhoqu otidi qala gelidaysa misatosona izatika mule qaseka kawo ketha osancha gidishe ubay qaseka ade xalalako.

misile bollani issi inda oyshettida oysha si zaaro immashenne oychashe dizayssa misatos izi yuushon qasseka dumma dumma zaafeykka dishe topphe bayndirekka eqqi uttides izi lanqenqa issi addeykka deesko

paydon dalga gidiza asati isipetettan eqqidi ha xeellishe deettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka deishe izata yuushohoy mule keehippe inje gidiza sohoni keexxettidi wurda keeththaninne dumma dumma zaafe tokketi uttidayssa sohokko

Payddon dalgga gididda assati issifetettan assa na'a matta bonchcho keeththan utiidayssa be'ashshe de'ays izetta gattan qasseka oydati inddo gidishshin issoy adekko izetti diza keththika gittanne wolqama aahokko

Asa naamata bonchisiza kawo keeththi dathan oothtida saappe issoy poolise gidishe misile bolla issi poolise addey ha xeelidi tobe tobishe dizayssa misates izikka muleqa issi madhey diza afalama'i uttideskko.

paydon dalga gidiza asati issi petethan eqqida ha xeellishe deettes iza ta guyen qa gita gidiza keeththa gaattan toopphe bayndidikka doqu gidi eqqi uttidayssi beettishe dumma dumma zaafekta zaafetikka toketi uttidayssati beettosonakko

paydon keehippe dalga gidiza asati issipetettan banta ushache kushe dhoqu ooththidi qaala gelishe dizayssa misatosona izatikka mule adde gidishe aahonne denba gita keeththa gaathtan qasseka dizayssa misato sonakko

Aahonne denba gidiza keeththa gaattan dumma dumma oydeynne dharapheezi beettishe de'ees izikka qasseka kawo keeththi misatishe iza keeththa gaattan asi beettenna dumma dumma mastooteynne pengey qasseka de'iza sohokko.

Go'a immonitayissa issipetetan katama gatappe pitid denitida payiddon daliga asati detees.iza go'a immonitayissa qasekka canidi efida issi makinikka betishshe iza ushshonikka qasekka dumma dumma keththi desikko.

Go'a imontaysa woyko qoshashi getetidaysa issipetetan shishida paydon nam'u gidiza adeti detes izatika wulqa go'a imontaysa shishishe de'ishe izata yushon duma duma asa kethine duma duma zafeka beteskko.

Oge geeshida, oge payateththa naagida, paydon dalgga gidiza asati bantta kushen peexe oyqudi oge pitishe deetees. Izata gaatan addetikka indotikka dishe izata yuushon dumma dumma miththinne keeththi beetishe deskko.

issi go7a immonta qoshasha woykko go7a immontayssa issi petetan shiishshidi olida issi gita makini be ashe dayss iza gaattan qasseka heessu addeti issi melay diza afala maayidi iza gaattan deetteskko

Go'a immonta yssata issipetetan shiishshidi oliza makininne dumma dumma sohoppe shiishshida paydon dalga gidiza asati beettishe deettes iza ta lanqenqa gita gidiza makini issipetetan shiishshidi olishe deeessikko.

paydon dalga gidiza asati issi petetan qofa go7a immontayssa soho giigissishe go7a immoontayssa qasseka issi petetha dentishe diza sohon deettes izata gaattan paydon dalgatinne iza tikkaqa addekko

Go'a immontayssata asa nas go'a immontayssata giigissishenne itish pittiri diggishe diza paydon dalga asati issi medhay diza afalama idayssati deettes izata yuushon qasseka dumma dumma zaafe beettesko.

Issi deexo makini hemettishe deees izi qasseka go'a immoontayssa woykko qoshasha geetettidayssa tookkidi epizdayssa gidishe iza yuushon qasseka dumma dumma gitanne wolqama gidiza toketi uttida zaafetikka beettosonna.

issi petethani katama geesho bolla diza woykko geeshshatetha nangiza asati deettes iza tikka mule qasseka issi medhe diza afala mayidi issi petethan go7a immoontayssa mule shiishshidi denti sheqo woykko caanishe deetteskko

paydon dalga gidiza asatisi petethan asa naas go7a immoonta yssata pittidi dentishe deettes izata gaattan indotikka addetikka dishe izata yuushan dumma dumma zaafaytoketi uttidayssikka eqqida makimikka qabetteskko

katama geeshishe diza paydon dalga gidiza asati deettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka dishe dumma dumma keetti eta yuushon beettishe deeskko dumma dumma zaafe toketi uttidayssikkaqa de7ees

Oonatetha qonc'isiza matoqa besishe diza issi misile beyashe days. Ha misile bollan qaseka duma duma xaafoyka de'ishin issi indanne issi addey uttidi xaafo suntha xaafetishe dizaysa misatosonako.

Payiddoni daliga gidiza asati issippetethani ziirera eqi utidayisa asata misatosons izeta sinththani qasekka tophphiya bsnidirayi dhoqu gi kaqetidayisi deishshe izeta gatani qasekka indetikka adetikka issippe deosoona

Paydon keehippe dalgga gidiza asathi issipetheththan aaho keeththaa gaththan thobbe thobbishe dizayssa misathoosona; izatha gaaththan qassika addethinne inddothi dishe izathi diza sohoy qa keehippe aahonne dembba; xeellishekka injjekoo.

misile bollani sunta xaafo bolla diza addenne ba sunta qasseka xaafisishe diza addey beettishe deees izatikka qasseka kawo keettan dizayssa misatishe izati diza keethti qasseka keehippe aahonne gitakko

Ahonne gita wolqama keetha gathan dalga asati diza asata sinthan eqidi issi addey tone tobishe dizaysa misates iza yuushon qaseka xaafetida xaafoyka dishe iza sintha nam'u sohon cugan cugan cishata beetes.

paydon dalga gidiza asati issi petettan eqqida izata gaatta nam7u addeti kushe oyqetidi he mettishe dettes izatappe issi addey booththa woykko kari bitasa gidishe iza issi addey qa topphe dere kawo gidiza ahemada abi izatap be ashshedaysskko

paydon dalga gidiza asati issi petetha himettishe deettees izata yuushon qa keexxettida ongetida kawokeetikka beettishe dumma dumma makinikka izata guyen deees dumma dumma zaafekka toketi uttedayssi iza ta yuushon betteskko

paydon dalga gidiza asati isipetethan he hettishe deettes izata yuufon qasseka dumma dumma zaafekka toketi uttidaysside ishe dumma dumma asi diza keettikka beettes izata gaattan indoti kaadetikka qado sonakko

Paydon dalga gidiza asati issi petethan hemeti bolla deettes izata gaattan indotikka addetikka dishe dumma dumma keexetti didizanne keexetti dongetida kawo keetinne zaafey izata yuushon beetti sheni de7essikko

misile bollani nam7u addeti sipetittan eqqida ha xeellishe deettes izatappe issi addey booththi woykko kare biitta asa gidishe issi addey qasseka toophe dere kawo gidiza ahamada abi gidishe toophe bayndire izata lanqen qaqaqetides

nam'u addeti issipetettan kushe oyqetidi eqqidi miicishe deettes izatappe qasseka issi addey boothti woykko kare biitta asa gidishe izata lanqen woykko izati wodhdhizo oropphilley sa'a bolla dizayssa be'ashenka de'assikko

Paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan uttidi tobe tobishe dizayssa misato sona izata gaattan qasseka indotikka addeti dishe izata gaattan booththa asati woykko kare biitta asatara issi petettan dizayssa misato sona.

Hayi dulqqa kehippe daliga gidiza asati uttidi Tobe tobishe dizayissa misatiyasa misatossonakko .izetikka diza keththayi kehippe Gita ayifenni xeelishinn injjekko .izeta sinththanni qasekka tophphiya banidirikka dizayissa be'ashshe deyassi.

Paydon dalgga gidida asati issippeteththanni sunththa xaafo keeththan dizayssa misatosona. Izattikka mule qassekka bantta cugan cugan uttidi, bantta kushen kompitire oyqqidi sunththa xaafidayssa misatosonakko. Izatta gaaththan qa inddotikka addetikka beetoosona.

paydon dalga gidiza asati issi petettan eqqidi tobe tobishe dizayssa misato sona izatikka keexxetti dongetida kawo keeththa gaattan dizayssa misatishe izata gaattanqa indotikka addetikka beettishen de7o sonakko

paydonqa dalga asati issipete ta hemettishe dizayssa be ashshedayskko izatikka qasseka diza sohoy keehippe ayfen xeellishe inje gidishe dumma dumma keexettida ongeteda keetinne dumma dumma zaafey toketi uttidayssi qa biittishe deeeskko

Paydon dalgga gidiza asati issipetettan issi keexettidi ungetida kawo keeththa gaaththa bishe dizayssa misatosona izata gaattan dalggati indo gidishe banta kushen ciishshe oyqqi oyqqidi aype xeellishe keehi inje gidiza keeththa gelishe doosona.

paydon qa keehippe dalga gidiza asati isipetetan aahonne denba keeththa gaattan dizayssa misatosonakko izata gaattan qasseka issi medhay diza afala mayida asatikka issipetetanqa tobe tobishe dizayssa qa misato sonakko

paydonqa dalga gidizasati issi petethan uttidi tobe tobishe dizayssa misatosona izata gaattan qasseka endotikka addetikka qasseka kawo oosancha gidiza poolisetikka izata gaattan de ishe beyaysskko

asa naa maata bonchisiza kawo oosancha gidiza issi medha diza apala maaydissi petethan uttida poolisati beetti shedeettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka dishe izata yushan dumma dumma zaafe tokketi uttada issikka beetti shende eeskko

Asa naa maata bonchida addey woykko kawo keeththa oosancha gidiza issi addey eqqidi xeellishe dees. Iza lanqeyan qasseka dumma dumma makinikka dees. Dumma dumma zaafekka iza yuushon toket uttida issi bettishe deeskko.

Paydon kehipe dala gidiza asati issipetetan aho sohon detes izeta yushon kexetida asa nay diza dumma dumma keti dishe izeta gathan qasekka yelafati idoti adti betishe de'osonako

Payiddoni daligga giddidda assati issipetethani tobbe tobizayissa malatosona izatika qasse ahonne demibba gidiza ketha gidishini izata gathani qasse indotinene adeti benitisona

Issi adde tobbe tobishe dizayisa milates izika qase iza sinthan woraqathayika dizayisa misatishen iza adeka tophiya kawo gidizayisa ahimede abbyi woyiko Abby ahimede getetiza adeko

Payiddonni daligga gidizza asati issippeteththan uttidi Tobe tobishe dizayissa misatosonna izeta gattanni qasekka tophphiya dere kawo gidiza ayimeddi abikka betishshe issippeteththan etikka diza soyi kehippe injenne uffayissiza sooni dosokona.

Nam'u asati issippetethan utid Tobe tobetishe dizaysa masatosona , izetappe qaseka issina Indo gidishe issoy qas Adeko , izeta lanqen qas tophiya bandirey eqidays betishe izeta sintani ciish betishe desko.

Paydon dalga gidiza asati issipetettan dere woga qoncisiza afala maayidi issife utti uttidayssa ta be ashshe daysiko. Izati muley qasseka indo gidishe izatikka issipetettan uttidi tobe tobishe dizayssa misatosonakko.

Issi petetha puute tokkishe dizayssa paydolqa dalga gidizasati deettes izatappeka issi addey haakko shiiqidi issi puute tokkidi iza qa haatta ushshishe dizayssa misateskko izaaddeyka ba huphen qophe woththides

aahonne denba sohoni issi petettan puute tokkisha dalga asati deettes izati mule qasseka puute tokko bolla dishe izata gaattan indotikka gashshe naytikka beettosona dumma dumma zaafey eta yuushonka betteskko

paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan tobe tobida sohon dizayssa misatosona izati diza sohoykkaqa keehippe aahonne inje gidishe izata gaattan qasseka indotikka addetikka dizayssa be ashe daysikko

paydon dalga gidiza asati issi petettan tobe tobishe dizayssata misatosona izata gaattan qasseka indotikka addetikka dishe issi petettan izatikka giya gaathan dizayssa misatishe de7ete sikko

misile bollani dere woga qoncisiza katha maanas isipatettan eqqida paydon kehppe dalga asati deettes izatikkaqa keexetida ongeti benna keetta gaattan dizayssa misatishe izata gaattan indotinne addeti beetto sonakko

paydon dalga gidiza asati issipetethan uttidayssata beyashe days izeti qasseka dere woga qoncisiza afala maayidi issi petethan uttidayssata gidishe izeta gaattankka paydon keehippe dalgati indotakko.

paydon keehippe dalga gidiza asati issi pete taani issi keeththa gaattan katha maanas ekkishe deettes izata gaattan qasseka dalgati adde gidishe izati diza sohoyqa keexettidi ongetibennayssa misate sikko

Paydon keehippe dalga gidiza asati issi aaho keeththa gaattan uttidi tobe tobishe dizayssa misato sonakko izata gaattan qasseka indotikka addetikka deishe tobe kaalettida issi adde7eta xeellishe uttides.

misile bollani paydon keehippe dalga asati tobe tobishe dizayssa misatishe izatappe qasseka nam'ati keehipe beettosona izatappeka issinna indo gidishe issoy qasseka adde gidizayssa takko

Tobe tobishe diza issi addey de'ees izi addeykka diza sohoy keehippe inje gidishe izaadeykka qasseka toopphe haarida woykko toophe kawo gidiza ahameda abi woykko abi ahameda geetettida addekko.

Misile bollan issi inda oyshettida oyshasi zaaro immashenne ezgashe dizayssa misatawus iza indakka qasseka ba ayfe bolla manaxere wottadanne ha xeellasheka asappe si,iga ezgashe dizayssa misatawusko.

Dere woga qoncisiza afala maayidi issi petettan uttida paydon qasseka dalga gidiza indoti doossona izatikka aaho keeththa gaattan tobe tobanas uttidayssata gidishe izati mule qasseka indokko.

misile bollani nam7u addeti issi petettan tobe to bishe dizayssa misatosonna issi addey bootti woykko kare biittasa gidishe issi addey qa toophe kawo gidiza ahama da7abee iza ta guyen qasseka toopphe bayndiri dhoqu gide eqqides.

Dere woga qoncisiza afa lama yidinne toopphe bayndira banta kushen dhoqo ooththi oyqqidi paydon dalga gidiza asati issi petetha he mettishe deettes izata yuushon dumma dumma keexxettida keethinne dumma dumma zaafe tokket uttidayssi beettishe deesikko.

Issi inda tobe tobishe dizaysa misatawus izaka qaseka yelaga Indo misatisheni izaka oyshetida oyshas zaro imishene izaka qase guye simada zarishe dizaysa misatawus izaka qase ahonne demiba ketha gatan dizaysa misatawus.

Payiddonni daligga gidizza asati issippeteththan eqidi haa xellishshe dizayissa misatosonna ,izeta laniqenn qaasekka tophphiya banidi de'ishshe izeta gaththanni boththa woyikko kaare bita asatikka dizayissa misatosonakko.

Paydon dalgga gidiza asati issippetettan aahonne dembba gidiza keeetta gaattan tobbe tobbishe dizayssa misatoosona. Izeta gaattan qassekka inddotinne addetikka dizayssa misatishe issi addey tobbe kaalettishe de'es.

asa efida yaannhanne efida makina gaaththani issi gashe makina gaaththan paydon dalga gidiza asati iza gaaththan deees iza yuushon qasseka gitanne wolqama gidiza issi gita zaafebettishe deeskko

paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan issi sohon deettes izat qasseka izata gaattanqa indotikka addeti gita asatikka beettishe baynta shantan shanxan qasseka banta iqa oyqqidi eqqidakko

Nam'u misile bollan cugan cugan uttidi tobe tobishe dizayssa misatida asati beettoosona issi misile bollan qasseka keeththi beettishe issi misile bollan qa dummatethan gitanne wolqama gidiza zaafe xalli beetteesko.

aahonne demba keeththa gaaththan paydon keehippe dalga gidiza asati issi petethan tobe tobishe dizayssa misatosona izatikka qasseka uttidayssata gidishe issi addey tobe kaaletishe dizayssa misatishe de7e sikko

paydon dalga gidiza asati issi petettan issi sohon beettosona iza ta gaattan qasseka gitanne wolqama gidiza paydon keehippe dalga makinikka beettishe dumma dumma misiley issi petettan diza soho qasse be asheni deayssikko

paydon dalka gidiza asati issi petettan dumma dumma miisha zal7anas giya gaattan dizayssa be ashe daysiko izata gaattan qasseka indoti addeti gasho naytinne dumma dumma so me doossa gidiza dumma dumma me heti bettishe doosona

paydon keehippe dalga gidiza asati issipetetha he mettishe dizayssa be ashshe de ayssko iza ta yuushon qasseka keexettidi keexet wurida kawo keeththinne paydon qa keehippe dalga gidiza asi issi petettan deees iza gaattan indotikka detikka doosonna

Paydon keehippe dalga gidiza asati sipetetan eqqi uttidayssata be ashe deaysskko iza ta yuushon qasseka keexettidi ongettida keehippe dalga gidiza kawo keeththi beettishe deees dumma dumma zaafekka heyssa danbettes.

Bolla ho'otethassi go7a immida paydon qa dalga gidizi dumma dumma katha ayfeta puuteta be ashshe dayssikko iza qa zal7o bolla diza paydon keehippe dalga gidiza asatikka issipetethan utti uttidayssata be ashshe days.

bolla paayetetha naago keeththan uttida dalga indo asata be ashe days izati kammuley qasseka baynta kushen gashshe nayta oyqqidi ha xeellishe dizayssa misatosona iza tikka qammuley aahonne gita gidiza kawo keeththan dizayssa misato sona

Issi adde ba kushshen issi doo'a oyqqidi ha xellishe eqqides izza yuushshon qaseka dumma dumma zapoe toketi uttidaysaka de'shshe izika ha xeelide eqqides kehhipe injje giddidason deesiko

Paydon dalga gidiza asati issi petethan issi sohon dettes. Izata gaattankka heedzdzu yalaga addeti ha xeellide eqqi uttidayssa gidishe issi medhay diza afa laaka mayida izata yuushon qasseka gita gidiza shuchchi woykko zaalli beetteskko.

misile bollan paydon dalga gidiza asati issi petettan issi medhay diza afala maayidi uttidayssatinne eqqidayssati duosona izati kammule ha xeellishe de oosona izata yuushon dumma dumma zaafekka toketi uttidayssi beettishe de7esikko

Aahonne denba gidiza gade woykko shooqa mela soho be ashe days iza gaa tarqa xeellishe keehippe cililo gidiza soho gidishe dumma dumma zaabetinne dumma dumma puuteti qasseka toketi uttidayssa misato solakko

xeellishe keehippe cililo gidiza soho be'ashe dayays iza sohonka qasseka asi beettontayssa gidishe iza sohaqa kanti dibbiza issi gita walqama gidiza haatti beettes dumma dummazaafekka iza gaattan de7eeskko

Issi inda issi sohon zin'ada ha xeellashe dizayssa misatowus iza diza sohon qasseka dumma dumma zaafey toketi uttedayssikkade ishe qasse izi lanqen qasseka gitanne wolqama gidiza haatti ich uttedayssa be ashe deaysko.

Issi inda haaththa gaaththan dizays dizaaro be ashe dayss izi yuushon qasseka dumma dumma zaafeynne keexettida asa keeththikka beettishe deees izakka qasseka haaththa gaaththan uttada ha xeellashe dizayssa misatawu sukko.

paydon keehippe dalga gidiza yelagati issi petettan dumma dumma ooso oottishe deettes iza ta gaattan qasseka indotikka addetikka dishe dumma dumma worikka eta yuushon issi petettan deeskko

dere woga qoncisiza afala oyqqidi iza lanqenqa eqqida issi yelaga adde asabe ashshedayss iza yuushon qasseka dumma dumma zaafey tokket uttidayssikka dishe izikka ba ayfe bolla mana xeere wottidi ha xeellishen deeskko

Paydon galga gidiza asati issi peteta he mettishe deettes izata gaattan qasseka gashe naytikka dishe izata yuushon dumma dumma toketi uttida zaafeykka beettishe dees gitanne wolqama gidiza dereykka iza gaattan betteskko.

Issi aaho keetti sintendiza dalga asati sipetettan eqqidayssata be ashe dayss izata yuushon qasseka dumma dumma zaafey aypen xeellishe keehippe inje gidiza sohoy beettees izata gaattanqa indotikka addetikka beettishe doossona.

Issi medhay diza afala maydi issi petettan eqqida dalgasata be'she dayss izata gaattanqa issi addey ha xeellidi eqqidayssata be ashendaysikko iza yuushonqa dumma dumma gitanne wolqama gidiza dereybeettesiko.

Sunta xafo ketani hezdu adeti detes izatape nam'ati sunta xafidaysa gidishin issi adey qa sunta yotidaysako izetika qa nam'ati issi medhay diza afala ma'idi xafishinka de'osona.

Paydon keehippe dalgga gidiza gashe nayti issippetettan dizayssa be'ashe de'aysiko. Izetikka qassekka issi medhay diza afala mayyidi issipeptettan issi gibbe gaatan dishe de'osona. Dumma dumma zaafenne keexxetidi ongetida keetti izata yuushshon beettesiko.

Paydon kehipe dalga gidiza gita ade asati issipetetan eqidaysata be'ashe days izatika qa mule zirera dhafisanas suntha dhafisanas eqidaysa misatishe eta yushon duma duma zafenne asa kethi betishe deskko.

Paydon dalgga gidiza asathi banththa sunththaa xaafo xaafissishishe dizayssatha be7ashe de7ays koo;izatha gaaththan qassika inddothi addethinne dumma dumma Sohon qassika diza githanne wolqqaama gidiza asathi beeththishe deetheskoo.

misile bollani xaafo keettan baynta sunta xaafisishe diza paydon dalga gidiza asati deettes izata sunta xaafisishe diza nam7u addetikka dishe izata yuushon dumma dumma asi diza keeththinne dumma dummazaafay toketi uttidayssibettishe dees

Payddon keehippe dalgga gidiza asati issipetettan ziirera mazgabo keetan dizayssa masatoosona izeta gaatan qasseka indotika addetika dishe izeta yuushon dumma dumma zaafe toketi uttidayssine asa keeththi beettishe de'esiko.

paydon keehippe dalga gidizasati sipetettan mazgabo woykko sunta xaafo keettan utti uttidosona izata xaafishe diza issi addey eta gaattan eqqidayissi dishe izata gaattan qa indotikka addetikka deettes izata yushen dumma dumma zaafey beettes

Faydon dalga gidiza asatisi petettan mazgabo keettan banta sunti xaafisishe dizayssa misatosona izata gaattan qasseka indotikka addetikka beettishe gashshe naytikka deettes izata yuushonqa dumma dumma keexxettida keettinne zaafey beettees

Misile bolla issi inda xaafo xaafisishe dizayssa misatawus izi yuushon qasseka keexxetti dongetida dumma dumma keethtinne tokketuttida dumma dumma zaafekka beettishe desikko izakka qasseka yala ga naa misatawusukko

paydon keehippe dalga gidiza asati isipetettan ziirera eqqidi ha xeellishe deettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka dishe izata yuushon dumma dumma zaafe toketi uttidayssinne worqa beettishe de7eessikko

Paydon dalga gidiza gashshe nayti issi petetani ziiren eqqi uttidayssata beashidaysikko izata gaattan qasseka indoti kadetikka deishin izatikka issi badhay diza afala maayidi issipetetan eqqi uttido sonakko.

paydon dalga asati issi petethan ziire oyqqidi eqqi uttidayssata be ashe days izatikka qasseka daafo daafisana yiidayssata gidishe izata gaathan qasseka indotinne addetikka beettishe deettes izata yuushoyka asa keethikko

Paydon dalga gidiza asati issipetettan sunta xaafo keettan dizayssa misatosona eta sunta xaafishe diza asatikka dishe eqqidikka banta sunta xaafisishe diza paydon dalga gidiza asatikka qa betosonakko.

Paydon dalga gidiza indoti issi petettan uttidi sunta daafo keettan dizayssa misato sona izatikka mule qasseka baynta huphe sharben xaaxidi cugan cugan utti uttidayssataqa misato sonakko.

Paydon keehippe dalga gidiza asati issi petettan banta kushe dhoqo ooththidi xeellishe deettes, izata gaattan qasheseka paydon dalgiyageti kashe nayta gidishe gita asatikka deettes, izata yuushon dumma dumma keeththinne zaafeykka qa bettesikko.

Bolla payatetha naguwa garssan ispirttey issuwa gidishin hessape misille bollaispotte othishin qohay gakizza issi asa tokiddi effidda oyddu asati bettossona.

Bolla payatetha nagope issioy isporte gidishin misile bolan qaseka isporte ootho bolan de'iza yelaga nam'u ade nayti ha xeelishe eqidaysa ta be'ashe de'ays izeta yuushonka duma duma zaafe toketutidaysika beetishe de'es gusako.

Bolla payatetha naago ogeppe issoy sporte gidishe misile bollan qase nam'u yelaga asati sporte oothishe dizaysa be'aysko, izeta yushon qas izeta xello bolla de'iza paydon dalga gidiza asati betishe detesko

Bolla payatetha nago oge gidishe issoy isporte gatha qas kuwase phonqoyka des misiley bollan hedzu adeti betosona izetape nam'ati kuwase phonqidayta gidishe izeta yuushon dumma dumma zafeyika de'osona

Bolla payatetha nago ogeyappe issoy isporte gidishin isporte gathan qase kuwade phonqoyka de'es kuwade phonqo bolla diza yelaga adde nayti beetosona izeta yushoni qase duma duma zaafeyka toketi uttidaysi betishin de'esiko

Bolla payateththa nago ogeppe issoy ispportte giidishe payddon keehippe dalgga gidiza asati issipetethan ispporte oththishe detees,izetti diza yushshoy mule qasseka keexxitdi wurida kawo ogenne duma zafekko.

Bolla paayatetha naago7o ogeppe issoy isporte gidishe isporte gaattan qa kowaase phonqoykka des nam7u yelaga adde nayti issi petettan kuwaase phonqishe dizayssa misatosona izata yuushon dumma dumma zaafe toketiuttedayissi bettishe deesikko.

Paydon keehippe dalgGa gidiza asati issipeteta eqqidi ha xeellishe deettes. Izata gaattan yelaga addetikka inddotikka gashe naytikka dishe izata yuushon qasseka dumma dumma zaafey toketti uttidayssikka beettishen qa de'eessikko.

Paydon keehippe dalga gidiza asati issi petethan uttidi xeellishe deettes izata gaattan qasseka indotikka addetikka dishe gashe naytikka izata gaattan beettishe deettes dumma dumma zaafi izata yuushon dizayssa be ashshidayskko

Bolla payetetha naa googeppe issoy isporte gidishen isporte gaattanqa kuwaase phonqoykka dees misile bollan paydon dalga gidiza yalaga addenaytissi petettan kuwaase phonqishe deettes izata yuushonqa izata xeellishe diza paydon dalgasika beettesko.

bolla payetetha naagogetappe issoy isporte gidishe misile bollani isporte oottida yalaga indoti daamaarara eqqidayssata be ashshe dayskko izata yuusholqa izata xeellida paydon dalga gidiza asatikka beettishe deettes

bolla paayetetha naago ogeppe issoy isporte gidishe isporte gaattanqa kowaase phonqoykka dees heedzdzu yelaga addeti kowaase phonqishe deettes iza ta yuushon qasseka dumma dumma zaafeynne paydon dalga gidiza asati issi petettande oosonna

Paydon keehippe dalga gidiza asati bolla payetetha naago ogetappe issua gidiza isporte ooththo bolla dizayssa be ashe daysskko izata gaattan qa indoy beettennayssa gidishe dumma dumma zaafey izata yuushon deees.

Bolla payetetha naago ogeppe issoy isporte gidishe isporte oothto bolla diza woykkokko haase phonqo bolla diza paydon heedzdzu yelaga addeti beettetes izata gaattan qasseka issi addey gita gidishe dumma dumma isporte oothtishe deettes

Bolla nango ogethappe issoy isporte giddishe isporte gaattan qasseka koaase phonqoykka de,ees misile bollani nam,u kare biita asati woykko paranjati nam,u paranja addeti eqqidi ha xeellishe deetteskko.

bolla puyatethana nago ogeppe ssoy isporte gidishe isporte gaattan qasseka kowaase phonqoykka deeskko misile bollan paydon dalga gidiza asati kowaase phonqo sohonne kowaase oyqqidi ha xeelide maaran eqqidayssa misato sonokko

Hezzu asati issipetettan woyko woyttettidi eqqidi ha tseellishe diza asa misatoosono. Izatappeka namati adde gidishe issinnay indekko. Issi addey qassikka kare bitta asa woyko botta misateesikko.

Bolla payetetha naago ogeppe issoy isporte gidishe misile bollan isporte oothtida woykko gowaase phonqida paydon dalga gidiza asati deettes iza bessidaqa teknoloje ooso gidiza xuufeera dizayssi beettishe deesko.

paydon dalga gidiza ampuleti qaqet huttidayssa woykko poo'o go'a immidayssati kaqetida soho be'ashe da'esikko iza sohon qasseka dumma dumma zaafekka beetti sheni dumma dumma putetikka deettes ayfen xeellishin keehippeka inijekko

Misile bolani paydo dalga gidiza asati issipetetan tobe tobishe dizaysata misatosona izeti diza keethika keehipe aahone ayfen xeelishe enjeko izeta gaathan kaseka indotika addetika dishe duma duma duma makinika beetishe de'esiko.

Payidon qasekka dalga gidida asati issippeteththan issi makina gaaththan dizayissa ta beyshshe daysikko dumma dumma makini iza yushshonkka de'ishshe dumma dumma zafey toket utidayssa qase izeta yushon de'esikko

Misile bollanbisai keta sinthan eqida issi saykile be'ashe de'ayasi,izika qaseka assiy izara lagid baanas go''a imidysa gidishe izi eqida keeta sinthiyka aahone gita misatesko

Oge bolla hemetishe diza issi makina be'ashe de'ays. Iza kaallidi qa issi gashe makini hemetishe iza yuushon qa dumma dumma zaafey toket uttidayssinne iza matan hemetishe diza dalgga asi beettishe deesikko.

issi petethan oge giigisso bolla diza deexo makinati doossona iza ta yuushon qasseka dumma dumma zaafeynne derey xalla beettishe paydonqa dalga gidiza asati issi petethan soho giigissishe dizayssa misato sonakko

Oge bolla hemettishe diza dumma dumma asinne dumma dumma makini beettes iza gaattan qasseka issi deexo makinikka hemettishe dizayssa be ashe deysiko iza yuushon qasseka dumma dumma asa keethinne gita wolqama gidiza zaafeyika betes

Issi makina gaathan asi diza issi beettishe dees iza makina yuushon qasseka dumma dumma ba ooson ba ooson hemettishe diza paydon dalga asatinne keexxetti dongettida keethti dumma dumma zaafe beettishe de'essikko

misile bollan deexxo makini ziirera eqqidassa be'ashe de7ayskko izikka dumma dumma go7a immidayssa gidishe iza yuushon qa dumma dumma hara makinikka deees paydon dalga asati qa iza gaattanka de7oosonakko

misile bollani aahonne adussa gidiza asfalte woykko ogeme ashshedayss iza yuushon qasseka dumma dumma asatikka de ishe dumma dumma zal7ettida zaafeykka beettees dumma dumma qaasa keettikka beetteesko

aahonne denba gita keeththa gaattan paydon dal gaasati sipetethan eqqidi tobe tobishe dizayssa misatosona izata gaattan qasseka dumma dumma makinikka ayfen xeellanas keehippe inje gidizayssi beettishe de7esikko

issi gita gidida deexo makini he mettishe de es ha makinikka qasseka haaththe duqidayssa gidishe iza yuushon paydon keehippe dalga gidiza dumma dumma zaafeti toket uttidayssati qasse beettishe de oosonakko

Issi deexo makini biitta bookkishe dizayssa be'ashe dayassikko iza gaattanqa issi addey de'ees iza yuushon dumma dumma woray derey qasseka zaafekka toketi uttidayssi beettishini de'eessikko

Misile bolla issi gashe makini hemettishe dizayssa be ashshidayssikko izikka qasseka demba sohon hemettishe iza yuushon qasseka dumma dumma asa nay diza keexxettida ongethi daqa keexxikka beetti shen issi petethan deeesikko.

paydon dalga gidiza asati issi petettan haaththa bollan wogoloora uttidi bishe dizayssa misatosona izatikka keehippe dalga gidishe issi medhay diza afalakka waaye uttidayssatikka iza ta gaattan beettishe de7oosonakko

issipetetan eqqida paydon keehippe dalga gidiza kawo keeththa gaattan diza makin beettis ha makini sinten qasseka dumma dumma keexettidi wurida woykko ongettida kawo keeththi beettishe deesikko.

Paydon dalga gidiza asati si petettan issi katama gaattan dizayssata be ashe dayssikko iza ta asata paydo keeniqa dumma dumma makin paydon keehippe dalgikka beettishe dees dumma dumma zaafeynne asa keettikka beettishe desikko.

xeellishe keehippe lo7iza sohoni eqqida issi makin be ashe days iza bollan qasseka cugan cugan dumma dumma sohoni qanxettidi woykko duuxi diza ciishshara walaheti uttides izi diza yuushoqa keehippe injenne lo7hiyayssakko

Kethetidi wurida katama kethe beashe deayisi ha kethikka xeliishsheni kehippe inje gididayisa payidoni daliga gidida masitoteyikka iza bola desi iza dinthani qasekka cishikka betishe kethikka kethetishe

Payddon dalgga gidiza asati issipetethan uttidi tobbe tobbizayssa misatosona cugan cugan uttidayssatappe issi cuga gaatan heedzdzu asati dettees izetappe qasseka nam'ati inddo gidishin issoyka addeko.

Paydon keehippe galga gidiza yala ga nayti sibetettan eqqidayssata be ashshe days izata gaattan indotikka addeti dishe izati diza keethtiqa keehippe ayfen xeellishe lo7idayssakko dumma dumma poo7ida miishikka kaqetides

Katama sohoni woykko katama deren paydon dalga gidiza asati deettes iza gaattan issi indaha xeellay da puute tokkay dadizayssa misatishe izi lanqenqa dalga asatikka deettes keexettidi ongeti daqa kawo keeththikka beettes.

Payddon uusupun asati issipetetan ha xeellide eqqida izata gaattan qasseka nam'ati adde giddishin oydati qa indokko izeti diza sohon qa gitanne wolqama gidiza keexettidi ongetida kawo keetti beettishe de'essikko

paydun keehippe dalga gidiza asati issi petettan tobe tobidihemettishe dizayssa misato sona izata gaattan qasseka indotikkadetikka dishe izati mule diza keeththiqa keehippe aahonne wolqama gidizayssakko

Keexxettidi ongettida issi aahonne gita wolqama keethtiqa xeella shende ays izikka qasseka ayfen xeeliyode keehippe injenne lo'izayssa gidishe iza gaattan qasseka issi addey uttidi naago bolla dizayssa misates.

Paydon dalga gidiza asati issipetetan tobe tobishe dizaysa misatosonako izeta gaathan kaseka indotika addetika de'ishin izeta yuushon duma duma zaafe toketutidaysika gitane wolqama gidizaysi beetidi de'esiko.

Ahone demba gidiza keetha gathan paydon was keehipe dalga gidiza gashe nayti deetes izeti was mule tamarishe dizaysaisatishe mule qaseka issi medhoy fiza afala mayidi izeta gathan was issi astamarey eqi ista xelishe desko

Aahonne denba keeththa gaattan woykko tamare keeththa gaattan hedzdzu nayti beettosona izatappe nam7ati adde gidishe issinna indokko issi petettan teknoloji ooso gidiza komputere bolla uttidi xaafishenne tamarishe dettisiko

Paydon keehippe dalga gidiza guutta woykko gashshe nayti issi petettan tamarishe diza issi keethta gaattan doosona iza tikka qasseka muley issi medhey diza afala mayidashe issi gashshe nayqqa ha xeellide ba kushe dhoqo ooththidi de eeskko

paydon dalga gidiza nayti issi petettan aaho gidiza tamare keettan tamarizayssa be ashe daysko izatikka issi petettan issi medhaydiza afala maayidi uttidi ha xeelishe deettes mule qasseka gashe naytakko

misile bolla tamaro tamarishe diza paydon qa dalga gidiza gashshe nayti beettishe deettes izatikka issi petethan uttidi tamarishe dizayssata gidishe izata gaattan qasseka indotinne addetikka beettishen de'oosonakkon

Aahonne denba gidiza kawo keeththa gaaththan tamarishe diza paydon dalga ye laga naytha be ashe dayss iza tikkaqa issi medhey diza afalamayidi issi petettan teknoloji ooso gidizayssa komputere huphen huphen xeellishe de oosonakko.

dere woga qoncisiza afala ba morgen xaaxidi tobe kaaletishen diza issi addey be'ashe days izaaddeyka ba huphe bolla qophe woththidi izigishinne qasseka zaaro immishe dizayssa misate sikko

Paydon dalga gidiza asati sipetettan daafo be ishe izati diza keeththi qasseka keehippe injenne aypen xeellanas ufaysidayssakko iza gaattanqa issi addey beettes izaaddeykka qa topphe kawo gidiza ahamada,abikko.

Gitanne wolqama gidiza kawo keethti be ashedayss iza sinthan qasseka paydon dalga gidiza asati hemettishe dizayssanne iza gibbe gathanqa dumma dumma zaafe toketi uttidayssaka be ashen qasseka deyayssikko.

Paydon dalga gidiza asati issi patettan issi keeththa pengen eqqidayssata be ashe deayskko izati eqqido sohon qasseka gitanne wolqama gidiza kawo keetti beettishe dumma dumma zaafekka eta yuushon toketi uttideskko.

haydon dalga gidiza yalaga nayti issipetethan tamaro tamarishe dizayssa misatosona izatikka muleqa aaho keeththa gaaththan dishe baynta waraqatan daafo qaafishe deettes izata gaattan qasseka indotikkadetikka beettosonakko

issi deexxo makini oge bookki giigissishe de'eeskko iza lanqen qasseka dumma dumma zafey tokketi uttidayssi aahon beettishe dalga asatikka iza lanqen eqqidi iza ooso be'ishe oykko xeellishe de'oosonakko

giigettidi wurida woykko keexettidi wurida kawo oge be ashe deays iza bollan qa hemeti bolla diza makinikka de ishe dumma dumma zaafey iza yuushon deees dereykka qasseka beettishe asa nay diza keeththikka beettesikko

heedzdzu addeti isi petetan xeellishe deettes izatikka qasseka nam7u makina issidi iza xeellishe dizayssa misatishe izatappe issi addey qasseka kawo keeti oothtidayssa woykko asa naamata bonchisiza poolise gidishe deesko

Aahonne denba gidiza sohoni oge giigisso bolla diza asatinne qasseka keehippe deexxoma kini oge giigissishe dizayssa misates iza y sholqa dumma dumma zaafeykka dishe iza giigissida sohon qa paydon dalga asati deetteskko.

Keexettidi woykko giigettidi ongettida oge be ashedays izi ogekka qasseka makini bidayssa gidishe iza yuusfon qasseka dumma dumma zaafey toketi uttidayssinne qasseka dumma dumma asa nay diza keeththikka beetteskko.

aypen xeelli shen keehippe inje gidiza katama soho be ashshe de ayssikko ha sohon qasseka dumma dumma makinati he mettishe deettes dumma dumma motoreykka qasse he mettisheni deettes dalga paydon dalga gidiza keettikka beetteskko

Dere woga qoncisiza apila mayid issipetetan bombappe hathe gogetidaysa banta kushen oyqid mecishe diza paydon keehippe dalga asat betosona.izeta gathanka indotika adetikka de'osonako.

Issi inda goggiza haathaba jarkaanen duuqizayssa masataws.iza indiyakka bahuphen sharbe xaaxada haa xeellashe dizayssa misatishe beettawus.izi yuushon qassekka xeellishin keehi gidiza dumma dumma zaafeti de7oosona.

Dere woga qoncisiza apala mayidi isipetetan ciishsha duutidi eqqida paydon keehippe dalga gidiza asati beetosona; izeta gaatan qasseka gita asatinne yelagati gashe naytikka beetishe dumma dumma zafeeta yuushon de'es.

issi zarphe bollara paydon dalga asati hemettishe deettes izappe garsa baggara qa haaththi gogishe dizayssatia dizayssikka beettishe dumma dumma zaafekka iza yuushon dees iza ta gaattanqa gitanne gashe naytikka beettees

Ayfen xeellishen keehippe inje gidiza uyanassi lo'o gidiza haaththa misiley beettishe dees iza haaththa misiley bollan qasseka issi haylande gaaththani dumma misileyra qasse beettisheni de'sikko.

Misile bollan keehippe deeexo gidida makiini eqidayssa be'ashe dayskko iza yuushon dumma dumma qa asa keeththinne dumma dumma zaafekka beetees. Iza lanqqen qasekka paydon dalgga gidida asati issipetethan dizayssa be'ashe de'aysikko

dere woga qoncisiza afala maayidi issipetetan ciishsha ciggishe diza asati deettes izata gaattan indotikka addetikka dishe izata yuushon dumma dumma zaafey toketi uttidayssikka beettishen qasseka de'eesikko

misile bolla issi addey tobe tobishe dizayssa misates iza addeppe guye baggara keexettidi ongetida kawo keeththi beettishe iza yuushon qasseka dumma dumma zaafey toketi uttidayssikka beettishe de7essikko

Dere woga qonciseza afala maayidi issi petethan bombappe haaththe gogishe baynta kushe meechi bolla diza paydon dalgasati deettes izata yuushon qasseka dumma dumma zaafe toketi uttidayssika dishe izata gaattan indoti kadetikka deettes.

Misiel e bollani ba kushen haaththa hokkidi uyana haniya issi addee beettees.iza yushuwan qassikkka dumma dumma asati eqqidi iza adde xeellishe dizayssa misatishe de' sonakko.